Ikigoc'ishure kirimwo ikibuga c'umupira w'amaguru hakaba hari izamu rifise amabara yera n'ayatukura hasi muri ico kwibuga hakaba hari ivyatsi, ndetse hakaba hari n'umucanga.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bariko barakina umupira w'amaboko mu kibuga gisanzwe gikinirwako umupira w'amaboko. Hirya y'ikibuga hakaba hari utwatsi tuhateye kandi hakaba hari abarorerezi ku mpande z'ikibuga, bahahagaze.

Ikigo c'ishure gifise inyubako isakaje amabati bikaba bifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu imbere yiyonyubako hakaba hari ivyatsi kandi hakaba hari n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Icumba co gukarabiramwo, inyubako mumbavu kubibambazi bifise irangi ry’umuhondo hafi yaho bakarabira, munsi naho hari amakaro yera, hasi naho haracafuye harumwanda.

Mubwatsi bwinshi hirya no hino har'ibiti, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru bamwe bakaba bambaye impuzu zitukura abandi bakaba bambaye impuzu zera n'amakabutura yirabura.

Hagati mu kigo c'abanyeshure hari ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakaba bariko barakina umupira w'amaboko mu mbavu abarorerezi bariko bararorera umupira, kandi hari ivyatsi hakaba n'ibiti.

Ubwihero bw'abanyeshure bushaje, bukaba bufise inkingi zisize irangi ry'umuhondo n'irangi ry'ubururu, hejuru ku kibambabazi hakaba hasize irangi ry'umuhondo kandi hejuru y'umuryango hakaba hari imbaho.

Akazu ka sugumwe ka kijambere gashaje gakaba gafise umuryango w'icuma ucafye ko umuntu yambaye impuzu z'abakobwa imbere hakaba hari indobo isa n'urwatsi rutoto basukamwo amazi.

Ikigo c' ishure gifise ikibuga c' umupira w' amaguru imbere hakaba hari ivyatsi n' umusenyi iryo shure rikaba ryubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hateye umusenyi n' irangi ryera hamwe n' iryirabura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakaba bariko barakina hasi hakaba hasize irangi ry'urwatsi rutoto haciyemwo umurongo w'ibara ryera abarorerezi bakaba bari ku mpande begamiye uruzitiro rw'ivyuma rusize ibara ry'urwatsi rutoto hirya no hino hakaba hari ibiti bihakikuje.

Abakinyi b'umupira w'amaboko ku ruhande rw'abagabo bari mu kibuga bariko barakina, ikibuga kikaba gikikujwe n'ingazi umuntu adugirako ariko arava mu kibuga, abakinyi bakaba bambaye impuzu z'icatsi kibisi hamwe n'impuzu zitukura inyuma hakaba hari abarorerezi.

Ubwiherero bw'ikigo c'ishure, bukaba bufise ikibambazi hejuru gisize ibara ry'umuhondo, kandi bukaba bufise igisenge c'imbaho, hejuru hakaba hasakaje amategura, hasi hakaba hasize isima kandi hakaba hashaje.

Ikigo c'ishure gifis' akazu kasugumwe gafis' imiryang' ishaje, iyo miryang' ikab' ifis' inkingi hejuru hasize irangi ry' umuhondo, hasi hakaba hasiz' irangi ry' ubururu, imbere hakaba har' isim' ishaje.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abakinyi bari mu kibuga hagati bariko barakina, bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi, hakaba hari irangururamajwi iteretse mu mbavu.

Abanyeshure aho babitse ibikoresho vyo gukoresha isuku hakaba hari kibombo ryamazi inyubako ikaba isize irangi risa niry'umuhondo, hamwe n'amatafari ahiye hasi hari ivyo bikoresho hakaba hari umucafu.

Akazu kasugumwe gashaje kononekaye gasa nabi kabomotse gafise umuryango usa n' ubururu hasi watanguye kugwa ingese kukibambazi hakaba hasize ibara ry'umuhondo hejuru naho hakaba hasize ibara ryera.

Ubwiherero bw' ikigo c' ishure bufise irangi ry' umuhondo bukaba busakaje amabati yera bukaba bufise igisenge gifise ivyuma bisize irangi ritukura hasi hakaba hacafuye.

Akazu ka sugumwe ko kwihagarikamo kabagabo gafise ivyuma bisize irangi ritukura hejuru gafise amabati Kandi gafise igisenge civyuma gisize irangi ritukura mumbavu hateye umusenyi.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bariko barakina umupira w'amaboko ikibuga bariko barakinirako kikaba gisize hasi irangi ry'urwatsi rutoto hakaba haciyemwo umurongo wera, kandi ku mpande z'ikibuga hakaba hari abarorerezi hirya y'ikibuga hakaba hari ibiti vyinshi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise igisenge c'ivyuma gisize irangi ritukura hejuru ikaba isakajwe amabati ikaba ifise ibombo ryashaje ririko imicafu hasi no hejuru.

Ubwiherero bwa kijambere ariko bushaje, bukaba buri ahantu habi hasa nabi, ku ruhande hakaba hari amakaro yera, hejuru ku ruhome hakaba hasize irangi ry'umuhondo, bukaba bufise idirisha ry'ivyuma vyera.

Abagabo batatu bari mu kibuga c'umupira w'amaboko. Bakaba bari ko barakina umupira w'amaboko iruhande yabo hakaba hari ivyatsi hakaba hari mwo abanyeshure bariko baragenda kandi hakaba hari n'ibiti.

IKibuga c'umupira w'amaboko abakinyi bariko barakina umupira w'amaboko hakaba hasi hasize irangi risa n'ubwatsi rutoto abakinyi bakaba bambaye impuzu zisa n'ubururu abandi bakaba bambaye impuzu zisanzwe harimwo izitukura n'izisa n'umuhondo.

Akazu ka sugwumwe gafise imiryango ishaje, kakaba hejuru y'imiryango hari imbaho, kakaba gafise inkingi zisize ibara ry'umuhondo hejuru n'ibara ry'ubururu hasi, imbere yayo hakaba hari isima ishaje.

Inyubako ishaje yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise igisenge c'ivyuma isakaje amabati ifise inkingi zishinze z'ivyuma zifise ibara ry'ubururu, hasi hakaba hari umuhora ucamwo amazi w'umufurege.

Abantu bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko, umumenyereza ariko abigisha kunonora imitsi na we abahagaze imbere yambaye impuzu zitukura, ico kibuga hasi gifise isima, mu mbavu naho gifise ikibambazi c'amatafari ahiye.

Bari mukibuga bariko barakina umupira w' amaboko mumbavu hari abarorerezi bahagaze muvyatsi hasi mukibuga hari isima mumbavu hakaba hari inyubako zubakishijwe amatafari ahiye hirya hakaba hari ibiti vyinshi.

Akazu kasugumwe gashaje hasi harico bahanaguza imicafu ako kazu kasugumwe kakaba gafise ibara ryumuhondo hejuru hasi kakaba gafise ibara ryera kakaba gafise umuryango wicuma.

Abakinyi b'umupira w'amaboko ku ruhande w'abagabo bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko umuhagarikizi yambaye umupira utukura n'ikabutura rgyirabura abakinyi na bo bambaye impuzu zisa n'urwatsi rutoto abandi bakaba bambayeama akabutura atwa.

Dukasi ugumwe hasi hari isima mu mbavu ku bibambazi na ho hakaba hasize ibara ry'umuhondo imbere hakaba haraho bakarabira hejuru hakaba hari igisenge c'ivyuma, kandi kakaba gasa kaje amabati y'imigongo.

Ubwiherero aho Abagabo bashobora kwihagarika busa nabi burimwo imyanda hakaba hejuru hari umuringoti utwara amazi uwo muringoti ukaba ufise ibara ry'urwatsi rutoto kukibambasi hakaba hubakishijwe amatafari ahiye .

Abahungu bariko barakina umupira w' amaguru, bakaba bariko bawukina mu bwatsi , hirya hakaba hateye ibiti. Bakaba bambaye imipira itukura, abandi bambaye imipira yera n' ibirato, abandi bambaye amakabutura yirabura.

Mu kigo c'ishure hariyo ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakaba bariko barakina umupira w'amaboko hakaba hirya yabo hari ivyatsi, ndetse hakaba, kandi hateye n'ibiti abarorerezi ni benshi bariko bararorera umupira.

Ikigo c'ishure gifise amadirisha y'ibiyo kikaba gifise inkingi zera, imbere yaho hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaguru, hakaba hashinze izamu rifise ibara ritukura n'ibara ryera.

abanyeshuri bigiramwo rifise umuryango w'urwatsi rutoto hakaba harimwo imbere intebe zitukura kandi hasi hari isakoshi yirabura hakaba mu mbavu 'capwa cerekana isi yose hejuru hakaba hariho itara ryera

Inzu y'ubwiherero, ikaba isize irangi ritukura ku miryango, umuryango ukaba ufise ibiyo kandi ukaba usize ibara risa n'ugwatsi rutoto imbere hakaba hari aho abantu bashobora gukarabira bavuye mu kazu ka surwumwe.

Utuzu twasurwumwe tune, dufise imiryango isa n'ubururu, mu mbavu hakaba hasize ibara ryera, imbere hakaba hasize ibara ry'umuhondo, hejuru hakaba ari igisenge c'ivyuma. Utwo tuzu twasugumwe tukaba dusakajwe amabati.

Akazu ka sugumwe ka kijambere ariko gashaje hasi hakaba hacafuye hasa nabi cane mu mbavu harico bahanaguza imicafu gifise ibara ritukura hejuru kurako kazu ka sugumwe hakaba har’ibara ry'umuhondo.

Abanyeshure bahagaze mu kibuga kirimwo umusenyi bakaba bariko barakina umupira w'amaboko bamwe muri bo bambaye impuzu z'ubururu abandi bambaye impuzu z'umuhondo bakaba bariko barakina bose hamwe.

Icumba kirimwo akabati kera hakaba imbere ahubakishijwe amakaro hariko izindi ntsinga n' udutebe tw' imbaho ico cumba kikaba cubatswe n' amatafari ahiye.

Umuganga yicaye mu biro yambaye amarori, akaba yambaye n'impuzu y'akazi yera, kandi akaba yambaye ibimukingira intoke. Akaba afise ikaramu ariko arandika mu gitabo imbere yiwe hakaba hari mudasobwa hamwe na rugagamisha.

Abagabo babiri bahagaze imbere umwe akaba yambaye ishati y'igitenge n'amarori uwundi akaba yambaye ishati akaba afise ivyuma mu ntoke ariko arigisha abanyeshure bari imbere yiwe.

Umuntu ahagaze munyubako imbere aho bavoma amazi akaba afise intsinga imbere yiwe hamwe n'ibindi vyuma harimwo n'amakaramu yandikishwa irangi riza rifise iguvu.

Abaganga bari mu cumba bapimiramwo ingwara bambaye impuzu zera n'ibitambara bitukura mu mutwe umwese akaba afise urupapuro imbere yiwe, kandi bakaba bafise udugopo turimwo ibipimo bafashe abantu.

inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba isize irangi hasi ry'irabura no hejuru ikaba ifise amadirisha y'ivyuma asize ibara risa n'urwatsi rutoto hakaba hari ko ku ruhome akazimya umuriro

Icumba cubakishije amatafari ahiye mu mbavu hakaba hasize irangi ryera imbere hakaba hashinze inkingi y'icuma isize irangi ryera hasi hakaba hari utudumu hejuru naho nyene hakaba hari utugopo.

Mw'isomero ry'ubakishijwe amatafari ahiye hejuru kabaha har'iragi ryera, hasi naho kabaha hari utubati turiko ibitabo bimwe bikaba bir'imbere mutubati ibindi bikaba biri hejuru, hejuru kabaha hacafye umwana hariko ibiraga umubiri wose w'umuntu.

Isomero hariyo ibitabo vyo gusoma biri mu bubati hejuru hakaba hariho ikirago co kuryamako, kandi iryo somero rikaba rifise ikibambazi c'amatafari ahiye hakabakenyeje irangi ryera.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye hasi hakaba hari isima ku mbavu hakaba hari ikiranga isi yose hepfo hakaba hasize irangi ryera hakaba hateretse kandi imeza imbere.

Isomero ririmwo ububati bupanzemwo ibitabo hakaba hateretsemwo n’intebe , Kandi iryo somero rikaba ryubakishije amatafari ahiye, rikaba risakaje amabati yera Kandi rikaba rifise umukenyero wera.

Icumba cisomero Hakaba harimwo ububati bupanzemwo ibitabo Hakaba harimwo imeza ishasheko igitambara hejuru Hakaba hariko igitabo kuriyomeza Kandi hakaba hari iyindi meza irikwidirisha amadirisha akaba agizwe nivyuma akaba yugaye.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye; hakaba harimwo utubati, tukaba dupanzeko ibitabo kuva hasi gushika hejuru. Kandi hakaba imbere hari intebe, n'impapuro ziri ku ntebe ihari.

isomero rigizwe n'utubati twivyuma dusize ibara risa n'ubururu impande yaho hari imeza n'intebe zikozwe mu mbaho kuri utwo tubati hakaba hariko ibitabo

Icumba c'isomero, hakaba hari utubati tw'ivyuma dusizwe irangi ry'ubururu. Kandi kuri utwo tubati, hariko ibitabo. Mu mbavu y'aho hari imeza zikozwe mu mbaho. Hakaba n'intebe kandi zikozwe mu mbaho nyene.

Ikiratsi kinini cane gisisirangirisa n'umuhondo irindi ritukura imbere yawo hakaba hari ikibuga kinini cane hakaba hari n'imodoka zera zihahagaze hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bifise mu baye imeza atotaye, kandi hakaba hari ko hakizuba gishi.

Ikigo c' amashure kigizwe n'inyubako zubakishijwe n ' amatafari ahiye inyubako zikaba zishaje hagati hakaba hari ivyatsi imbere hakaba hari ikigega c ' amazi gifise umuringoti uzana amazi yimvura .

Abanyeshure bari mw'isomero bariko bariga umwigisha ahagaze imbere yabo yambaye impuzu zera ahetse umwana akaba, ariko arandika ku kibaho n'ingwa yera abanyeshure na bo bakaba, bariko barakiriza urutoke kugira ngo bishure ibibazo.

Ikigo c'ishure gifise inyubako zifise uruzitiro rugizwe namatafari ahiye ariko rukaba ruhomyeko umusenyi, imbere mukigo hakaba har'ivyitsi kandi hakaba hari numusenyi uvaze namabuye.

ikigo c'ishure abanyeshure bari imbere mukigo bakaba bambaye umwambaro w' ishure hejuru amashati y’ubururu musi amajipo n' ama pantaro atukura imbere murico kigo hakaba hari ibiti kandi inyuma hakaba hari ikigega c' amazi.

Mw'isomero imbere ryubakishije amatafari ahiye hariko urupapuro rufise ibara ry'umuhondo, urwo rupapuro rukaba rucafyeko umupira w'amaguru, intebe abanyeshure bicarako, igiti, ikaramu, igitabo, hamwe n'agacamurongo.

Ikigo c'ishure gishaje gifise inyubako zifise amabati asa n'urwatsi rutoto, mumbavu zikaba zisize iragi ry'ubururu hakaba har'ivyatsi kandi hakaba hari uruzitiro rufise ibara ryera hasi nirindi ry'irabura hejuru.

Ikigo c’abanyeshure kigizwe n’inyubako z’ubakishije amatafari ahiye, abanyeshure bari imbere mukigo bariko baraganira, kandi hashinzwe imbendera ry’igihugu c’Uburundi hanze kandi hakaba hari utubuye hasi tuhashashe.

Mu kigo c'ishure abigisha barahagaze bariko bararamukanya inyuma yabo hakaba hari imodoka ihagaze mu kazu bayubakiye ko guhagararamwo impande yabo hakaba hari ibiti bimwe birebire n'ibindi bigufi.

Ubwiherero bw’ikigo c’ishure bukaba bufise irangi ryirabura hasi, hejuru irangi ry’umuhondo, k’urubaho rw’amabati naho hakaba hasize irangi risa n’urwatsi rutoto n’imiryango ikaba isa n’urwatsi rutoto, imbere yaho hakaba hari amashugwe yanikiyeko impuzu.

Ikigo c'ishure gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ritukura imbere mu kigo hakaba hasi hari utwatsi kandi hakaba hari umusenyi urimwo utubuye, izo nyubako nazo zikaba zigizwe n'amatafari ahiye zigeretse rimwe hakaba kandi hariko irangi ryera n'ibiti imbere n'ingazi ziduga hejuru.

Abanyeshure batatu, bo mu mashure matomato, babiri bafatanye kurutugu bakaba bambay' amashati asa n' ubururu hamwe n' amakabutura asa n'ivu, bakaba bahets' amasakoshi yashonywe mu bitenge kandi bakaba bariko baragenda

Abanyeshure babiri bicaye mw'ishure bafise mudasobwa imbere yabo bariko bariga, umwe yambaye umupira wirabura ufise ibara ryera mw'izosi uwundi yambaye ikanzu iruhande rwiwe hakaba hari ikaye.

Isomero rifise ikibambazi gisize irangi ryera imbere harimwo intebe kandi hariho ikibaho cirabura umwigisha akaba ahagaze imbere ariko arigisha abanyeshure akoresheje ingwa yera

Ikirasi c'abanyeshure bigiramwo kirimwo ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa itukura. Ico kirasi kikaba cubakishijwe amatafari ahiye, mu mfuruka hakaba hari akabati babikamwo ibitabo, hasi n'aho hakaba hari agashwaburira bashiramwo imicafu.

Imbere mu kigo c'ishuri, hari uruvumo, aho abana bakinira, kandi hateye amashurwe akuze. Hakaba hari n'ibiti . Inyubako n'azo zikaba zisakajwe amategura, zubakishijwe hasi amatafari ahiye. Abanyeshure n'abo bakaba bari imbere mu kigo bariko baraganira.

Ikigo c'ishure gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye kikaba gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ryera, kandi kikaba gikenyejwe irangi ryera mu mbavu kikaba gifise ivyandiko vyandikishije ibara risa n'ubururu.

Umunyeshure ari mw'ishure, akaba yambaye impuzu z'abanyeshure zisa n'ivu, akaba ahagaze imbere afise ingwa ariko arandika ku kibaho cirabura, akora ibiharuro vyo guteranya.

Akazu ka si ugumwe kari mu nyubako yubakishije amatafari ahiye kakaba gafise umuryango usize irangi risa n'urwatsi rutoto hejuru hakaba hakenyeje irangi igera kakaba gashaje gafise umucapfu imbere.

Abanyeshure bari mu kigo c'ishure, bakaba bahagazer mu kibuga hagati, bambaye umwambaro w'ishure usa n'ivu kandi muri ico kibuga hagati hakaba hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Imodoka zihagaze mu kigo c'ishure zikaba zihagaze musi y'ibiti imbere y'ivyo biti hakaba hari umusenyi, kandi ico kigo c'ishuri gikaba gifise inyubako zifise uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi ry'ubururu.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye kikaba gifise amadirisha y'ibiyo afise ivyuma akaba asize irangi ry'umuhondo imiryango nayo ikaba isize irangi ry'ugwatsi rutoto abanyeshure bahagaze imbere yiryoshure bambaye umwambaro w'ishure amajipo atukura namashati atukura imbere yaho hakaba hateye amashugwe.

Intebe z'imbaho ziri mw'isomero, iryo somero rikaba rifise ibihome bisa n'umuhondo, kandi hakaba harimwo ikibaho cirabura, izo ntebe zikaba zigaragara akabata abanyeshure bazicayeko.

Kigo c'ishure gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye kikaba gikenyejwe irangi igera gifise amadirisha y'ivyuma yera nibiyo bakaba yuguruye ayandi yugaye kikaba gifise uruzitiro rwubakishije amatafari y'isima.

Munzu y' uburiro bw' abanyeshure hakaba hateretse amasahani menshi bariko barashirako ivyokurya bakaba bariko bashirako umutsima n' ibiharage abanyeshure baza kurya bakaba bariko babitereka kumeza abanyeshure bicarako bariko barafungura.

Ikirasi abanyeshure bigiramwo kikaba gifise ikibambazi c' umuhondo kwico kibambazi hakaba hariko ikirangamisi cerekana ivyigwa abanyeshure biga iyinga yose kuva kuwambere gushika kuwagatanu.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye kikaba gifise inkingi zishinze imbere zisize irangi rera hakaba hari ingazi bariko baradugirako abigisha bakaba bariko baranyuragirana imbere hashinze ivyuma bitukura.

Ingazi ziduga mwisomero mumbavu zingazi hakaba hari ivyuma bisize irangi zitukura iryo somero rikaba ryubakishije amatafari ahiye kandi rikaba rifise inkingi risize irangi ryera rikaba rifise umuryango usize irangi ritukuru

Isomero abanyeshure bicaramwo bariko bariga ripanzemwo intebe akaba ata umunyeshure arimwo iryo somero rikaba risize irangi ritukura hasi n'irangi ryera hejuru, kandi hejuru amatara yera akaba, ariko araka.

Mu isomero imbere hari akabati mu nfuruka inyuma hakaba hariko urupapuro rwerekana ikirangaminsi cuko abanyeshuri biga iyinga yose hasi hakaba hari isima kandi hakaba hari akabegeti bashiramwo umucafu imbere hakaba hari ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa yera.

Isomero ririmwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga, ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rikenyejwe ibara gera rikikamye n'irindi riduga, rikaba rifise amadirisha y'ibiyo kandi y'ivyuma, asize irangi gera hasi na ho hakaba arisima gusa.

Ibirasi vy'amashure bisize ibara ry'umuhondo, hejuru bikaba bisize n'irindi bara hasi risa n'urwatsi rutoto, bikaba bifise hasi amabuye asize ibara ryirabura n'iryera, kandi bikaba bifise amadirisha y'ivyuma, imbere hari ivyatsi, kandi hakaba hari ibiti vyinshi.

Ikirasi c'abanyeshure bigiramwo, kikaba kirimwo intebe, kandi hasi hakaba harimwo amabuye ateretse hasi. Imbere mur'iryo somero, hakaba hari ikibaho, kandi ico kibaho, kikaba kiri ku gihome c'amatafari ahiye.

Ikigo c'ishure abanyeshure bakaba bari hanze mukibuga bariko barakina ,bambaye imyambaro y'ishure bahetse amasakoshi, hasi hakaba hari umusenyi kandi hakaba hashinze ko igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi .

Imodoka yera ihagaze munsi y'igiti, iruhande rwayo hari aho bakarabira, har'indobo ihateretse isa n'urwatsi rutoto. Impande y'iyo ndobo, hakaba hari izamu ry'umupira w'amaguru kandi aho hantu hasanzwe hari amabuye n'umucanga hasi.

Ikirasi c'ishure gishaje gifise inkingi hejuru zera hasi zikaba zisize irangi ritukura, rikaba rifise ingazi ziduga zijayo, imbere hakaba hari ivyatsi mu mbavu n'imbavu hakaba hari ibiti hejuru hakaba handitseko inyenyeri yo mu mutwenzi.

Isomero rifise Ikibambazi cubakishijwe amatafari aturiye, kikaba gikenyeje irangi ryera. Kurico kibambazi nyene, hariko Ikibaho cirabura candikishijweko n'ingwa yera, hamwe niyindi ngwa y'umuhondo.

Hasi abanyeshure bigiramwo hakaba hari intebe n'imeza vy'umwigisha n'intebe z'abanyeshure ico kirasi cubakishije amatafari ahiye idirisha ryaho rifise ibiyo, kandi riruguruye rikaba risize irangi ritukura muri ico kira si hasi akabasizisima.

Isomero ririmwo intebe abanyeshuri bicarako,, iryo somero rikaba rifise ibibambazi gifise irangi ryera, hakaba hariko ikibaho imbere, gifise irangi risa n'urwatsi rutoto. Hakaba hacafyeko ibintu bitandukanye.

Inyubako ikoreramwo umuyobozi, ikaba yubakishije amatafari ahiye ,Kandi ikaba ifise umuryango w’ibiyo ufise ivyuma Kandi ukaba usize irangi ryera, hejuru hakaba hariko amabati.

Ikigo c’ishure gifise inyubako isakaje amategura, kikaba cubakishijwe amatafari ahiye, imbere y’inyubako hakaba hari ibiti birebire n’amashurwe magufi, hakaba har’abanyeshure imbere mukigo ,Kandi hakaba hari ah’abana bakinira.

Ikigo c'ishure gifis' inyubak' isiz' irangi ritukura hasi, rikaba rifis' amadirish' asiz' irangi ry' ugwatsi rutoto, abanyeshure bakaba bariko baragend' imbere bambay' amashati y' ubururu n' amakabutur' asa n' ivu bahets' amasakoshi mu mugongo, uwund' afis' indobo mu ntoke.

Abigisha bicaye mw’ishure bafise amakaye bariko barakosora ibibazo, imbere yabo hakaba hateretse ibitabo inyuma yabo hakaba hari ikibaho c’irabura canditsweko n’ingwa zera hasi naho hakaba hari isima gusa.

Inyubako ishaje, hasi iriko irabomoka, hejuru amabati akaba ariko arasambuka, imbere yayo hashinze igiti gifise ibara ryera hejuru n’ibara ryirabura hasi, hasi naho hakaba har’amatafari afis’ibara ritukura.

Ikigo c'ishure imbere hakaba hahagazemwo imodoka kw'irembo hakaba hari uruzitiro rusize irangi igera inyuma yaho hakaba hari ibiti imbere hakaba hari inyubako ifise irangi igera hejuru n'irange ritukura hasi mu kigo imbere hakaba hari umusenyi hari n'amabuye n'ibinogo atari binini.

Ikigo c'ishure giteyemwo ibiti, hasi hakaba hari amabuye n'umusenyi, abanyeshure bakaba bari imbere mukigo bariko baragenda genda bambaye umwambaro w'ishure, ico kigo c'ishure kikaba gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, hakaba hariho inkingi zisize ibara ry'ubururu.

Abanyeshure bambaye umwambaro w’ishure usa n’ivu, bakaba bariko baragenda genda hagati mu kibuga, murico kibuga hakaba harimwo ibendera ry’igihugu c’Uburundi kandi hakaba harimwo igiti kirekire hasi hakaba hari utwatsi n’ivu.

Ikigo c'ishure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye imbere muri ico kigo hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko, kandi hakaba hagaze imodoka hirya nohino harutwatsi n'ibiti, kandi hasi harivu ririmwo n'utubuye.

Ikigo camashure gifise uruzitiro rugizwe namatafari ahiye kwirembo ryico kigo hakaba hari igiti kinini cinganzamarumbo imbere hakaba hari umuntu yicaye kwirembo abanyeshure bakaba bari imbere bambaye umwambaro wishure.

Isomero rifise Ikibambazi gisize irangi ry'umuhondo, hejuru hakaba hari ikengeri bavuza kugura Abanyeshure binjire canke basohoke mw'ishure, rifise amadiri biyo asize Irangi ryirabura.

Isomero abanyeshure bigiramwo harimwo ikibaho cirabura kikaba canditsweko ningwa itukura hamwe n'ingwa yera hakaba harimwo ibiharuro vyingero, hasi kurico kibaho hakaba hari amatafari ahiye kandi hakaba hasize isima gusa.

Isomero ririmwo ikibaho cirabura, umunyeshure akaba ahagaze imbere yambaye impuzu zisa n’ivu, akaba afise ingwa yera ariko arandika, akaba ariko arakora ibiharuro, hasi muri iryo shure hakaba hari isima.

Ikigo c'ishure abanyeshure bakaba bariko baragendagenda imbere hakaba hariko harubakwa umufurege utwara amazi imbere muri ico kigo hakaba hateye ubwatsi n'ibiti bimwe bikaba bikuze ibindi bikaba bikiribito.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba igeretse rimwe ikaba ifise inkingi zera, ifise imiryango ry' ivyuma n' amadirisha y' ivyuma asize irangi ritukura, kandi ikaba rifise ingazi ziduga, zikikujwe n' ivyuma bitukura umuntu ashobora kwifadikiza ariko araduga mu nyubako ya kabiri.

Abanyeshure bicaye mw’isomero bariko bariga, bakaba bicaye ku ntebe z’imbaho, imbere yabo hakaba hari umudasobwa bakaba bambaye udupira tw’umuhondo twanditseko n’ivyandiko vy’irabura, hasi hakaba hasize isima.

Umwigisha ahagaze imbere mw'isomero akaba afise agacamurongo, ariko arigisha abanyeshure gucagagura ijambo ubukene akaba, ariko yandikisha ingwa yera, kuko ibaho cirabura.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise imirongo y'amabara yera aduga n'ayamanuka ikaba ifise inkingi zisize irangi risa n'ubururu izo nkingi zikaba ariz'ivyuma, impande yayo hakaba hari inkungugu imbere yayo naho hakaba hari ibiti.

Abanyeshure bicaye ku ntebe mw' ishure bariko bariga, ishure barimwo rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye, mu mbavu hakaba hari amadirisha afise ibiyo, abanyeshure bakaba bariko barakwirikira umwigisha.

Ikigo c'ishure gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye hakaba hasize irangi ryera, hejuru hakaba hariko amatafari atukura, imbere mu kigo hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaguru hariho ivyatsi n'umusenyi.

Isomero ririmwo ibitabo bipanze kutubati kuva hasi gushika hejuru hakaba hafise igisenge gifise utubaho hariko ihema mu mbavu ku bibambazi hakaba hasize irangi ry'umuhondo.

Ikirasi co abanyeshuri kirimwo intebe abanyeshuri bicarako bari kubariga imbere hariho ikibaho kisa n'urwatsi i rutoto i co kirasi kikaba cubakishije amatafari ahiye, kandi kabagisakaje amabati hejuru.

Ikirasi abanyeshure bigiramwo kikaba kirimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga imbere hakaba hari kibaho cirabura canditseko n'ingwa yera kuri ico kibaho hakaba hariko indome abanyeshure basoma kugira ngo zibafashe kwandika amajambo hasi hakaba hari sandugu ifise ibara ry'uburu.

Giti c'i papayi kiriko amapapayi yeze kizungurutswe n'ibiti bindi bikiribito imbere yaho haramabuye ateretse ahantu asize umusenyi ha mpandi hakaba inzu z'amatafari ahiye i ruhande yarwo hakaba hari icuma gishinze gifise ibara ritukuru.

Ikigo c'ishure gifise inyubako cubakishije amatafari ahiye akenyeje ibaragera mu mbavu hakaba hatsakajwe amabati, kandi hakaba hari umuringoti ukura amazi y'imvura ku mabati uyajana mu kigega c'amazi.

Umugabo yambaye ishati itukura n'ikabutura ritukura n'ibirato bisa n'umuhondo afise isakoshi mu mugongo, ariko ararengana mw'ibarabara ry'ivu bakaba bariko barakora imifurege itwara amazi kuri iryo barabara.

Isomero ririmwo intebe z'abanyeshure hakaba harimwo akabati babikamwo ibitabo ako akabati kakaba gasize irangi ry'umuhondo n'irangi ry'ubururu ku ruhome hakaba hari urupapuro rusa n'umuhondo, kandi hakaba hari amatafari ahiye hakenyeje ibara ryera.

inyubako y' ikigo c' ishur' ikaba yubatswe n' amatafar' ahiye, ikab' ifis' amadirisha n' imyango vy' ivyuma bisizer' irangi ritukura kand' ikab' ifis'inkingi zisiz' ibara ryera, imbere hakaba har'umusenyi hasi.

Ikigo c’amashure mato mato imbere yaco hari ikibuga c’umupira w’amaboko kandi imbere y’amashure hakaba hari ibiti mu kibuga hagati hahagaze abigisha bariko baraganira abandi bariko baragenda hirya hakaba haribindi biti.

Ikigo c'amashure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye hakenyejwe ibara ryera, kikaba gifise inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'ubururu, imbere hakaba hari umusenyi hasi n'utwatsi dukeya.

Ikigo c'ishure kigizwe n'inyubako zubakishijwe n'amatafari ahiye. Hagati hakaba harimwo ikibuga c'umupira w' amaboko. Hakaba hariho intebe iruhande y'icuma isize irangi ry'ubururu. Kandi inyuma hakaba hari igiti kirekire.

Umugore ari mwisomero akaba ari imbere ahagaze ariko arasoma indome akaba yambaye igitambara mumutwe n'ishati yera akaba ahetse umwana mumugongo kandi akaba akwembetse igitenge.

Ikigo c'ishure cigamwo abana b'imicuko gifise imiryango isize irangi igera n'irangiy irisa n'urwatsi rutoto hamwe n'iritukura imbere hakabahagaze imodoka itwara abana muri rusangi ikaba igiye ibatahane.

Ikigo cishure abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'ishure bamwe bakaba bariko barakina uruvumo bari hejuru urwo ruvomo rukaba rwubakishije ivyuma hakaba hasizeko irangi ryera.

Abanyeshure bahagaze ku madirisha, bambaye umwambaro w' ishure, hejuru bambaye amashati asa n' ubururu, hasi bakaba bambaye amakabutura n' amajipo asa n' ivu. Bakaba bahagaze ku madirisha asa n' urwatsi rutoto.

Abanyeshure bari mukigo c’ishure bakaba bambaye umwambaro w’ishure, hejuru impuzu zisa n’ubururu, hasi impuzu zisa n’ivu, hakaba har’umwana inyuma yambaye umupira utukura afise agasakoshi mumugongo gakozwe mugitenge , uwundi mwan’imbere akaba yikoreye indobo isa n’ubururu.

Ibarabara ryivu ririko rirakorwa hakaba hariko hakorwa imifurege itwara amazi haruguru yiryo barabara hakaba hari ivyatsi kandi imbere yaho hakaba hari urusengero rwubakishije amatafari ahiye hejuru hakaba hasakaje amabati atukura

Ikirasi abanyeshure bigiramwo, kikaba kirimwo intebe. Ico kirasi hejuru gifise amatara yera, kandi gisize irangi ryera hejuru, hasi naho kikaba gisize irangi ritukura. Hasi aho intebe ziteretse hasize isima.

Abanyeshure bari mw'isomero iryo somero rikaba ririmwo intebe umunyeshure umwe yambaye ishati y'ubururu n'ikabutura risa n'ivu n'ibirato vyera akabafise agasakoshi kiwe mu mugongo kera ico kirasi kikaba kirimwo ikibaho cirabura.

Ikigo c'ishuri gifise amabati atukura gisize irangi risa n'umuhondo kikaba gifise imiryango y'ivyuma isize irangi ryirabura imbere mu kibuga hakaba hari ivyatsi n'umucanga.

Mw'isomero hakaba hari ikibaho canditseko ikirangamisi c'ivyirwa abanyeshure biga iyinga yose ,mumfuruka hakaba hari akabati kugajwe n'igufuri, hejuru hakaba hari ibitabo, hakaba kandi har'idirisha ryuguruye.

Ikirasi cishure cubakishije amatafari ahiye gisize irangi ryera mumbavu nohejuru yamadirisha gifise amadirisha yibiyo asize irangi ritukura kandi gifise akarango kakaro

Ikigo c'ishure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye zigeretse kabiri gifise inkingi zisize ibara ry'urwatsi rubisi abanyeshure bakaba bari hagati mu kigo bambaye imyambaro y'ishure bafise amasakoshi mu mugongo.

Inzu hasi yubakishije imbaho hejuru ikaba isakaje amabati impande yayo hari igiti kirekere kiri mu murima hirya yayo hakaba hari iyindi nzu isakaje amabati iruhande yayo hakaba hari mirima harimwo n'ibitoke.

Inyubako y’ubakishije amatafari ahiye ikaba ifise imiryango n’amadirisha y’ivyuma, hakaba hasizeko irangi ry’ubururu kandi hejuru hakaba hakenyeje irangi ryera rikikamye n’irindi rimanuka, imbere hakaba hari isima kandi hanze hakaba hari ivu.

Ikigo c'ishuri gifise inyubako zishaje izo nyubako zikaba zifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu hagati imbere yizo nyubako hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga. Bamwe bafise amasakoshi yabo mu mugongo kandi bose bafise amakaye bayadugije mu kirere, umwigisha abahagaze imbere nawe ariko arabigisha.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, mu mbavu hakaba hakenyeje umurongo w'umuhondo, kuri ico kibambazi hakaba hari urupapuro rwanditseko uko abaragi baharura, kuva kuri rimwe gushika ku gihumbi.

Ikirasi cubakishije amatafari ahiye ,imbere muri ico kirasi hakaba ariho ikibaho gikozwe m'urubaho, ico kibaho kikaba canditseko n'ingwa yera, handitseko ibiharuro kuva kuri mirongo ibiri na rimwe ,gushika kuri mirongitatu.

abanyeshure bari mbere mw’ ishure bicaye ku ntebe bariko bariga bambaye amashati yera n'amakabutura yirabura bakaba bafise amasakoshi mu mugongo bose bakaba bafise ibitabo mu ntoke babidugije hejuru umwigisha akaba ahagaza imbere ariko arabigisha

Igiti kinini kiri hagati mu kigo c'amashure imbere yaho hakaba hari umuntu yambaye impuzu z'ubururu munsi yacu hakaba hari inkungugu ibirasi ry'abanyeshuri na vyo bikaba bifise inkingi zishinze z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ikigo c'ishure ry'amashure matomato kikaba gifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi kikaba gikenyejwe irangi ryera imbere hari ikigega c'amazi hakaba hari amaringoti ajana amazi muri ico kigega ava ku mabati.

ikirasi abanyeshure bigiramwo kikaba kirimwo intebe abanyeshuri bicar ko bariko bariga ku mpera hakaba hasize irangi ryera hejuru naho nyene hakaba hasize irangi ryera hakaba hariho amatara yera hejuru

Isomero ry'abanyeshure rikaba ririmwo ibitabo bitandukanye hirya no hino bipanze ku tubati iryo somero rikaba rifise igihome gisa n'umuhondo hasi hakaba hasize isima imbere naho akaba ari intebe zizungurutsweko n'ameza.

Isomero ririmwo intebe abanyeshure bicara ko bariko bariga imbere hakaba hari kibaho gifise ibara ry'urwatsi rutoto hasi hakaba hari indobo itukura bashiramwo imicafu mu mfuruka hakaba hari akabati bashiramwo ibitabo.

Ikigoc'ishure cubakishije amatafari ahiye gikaba gikenyeje ingwa yera gifise amadirisha asize irangi iritukura imbere hakaba hari ivyuma, kandi imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibiti bisa n'urwatsi rutoto.

Ikigo c'ishure gifise uruzitiro rusize irangi ryera hakaba hariko ivyandiko vyerekana amashure ahari, kikaba gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ryera n'iritukura hamwe n'irangi ryubururu.

ikigo c'ishure gifise uruzitiro ruteye ko umusenyi imbere muri ico kigo hakaba hari biti kandi ico kigo c'ishure kikaba gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye izo nyubako zikaba zifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu

Inyubako y'ikigo c'ishure igeretse kabiri. Ikaba yubakishijwe amatafari ahiye kandi ikaba ikenyejwe irangi ryera. Ikaba ifise inkingi zisa n'ubururu. Imbere y'iyo nyubako hakaba hari biti bisa n'urwatsi rutoto. Hambavu hakaba hari ivu n'umufurege amazi aca..

ikigo c'ishure abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina bafise amasakoshi yabo mu migongo hakaba mu kibuga hari umusenyi kandi hakaba hashinze igiti c'ibendera ry'uburundi hakaba hasanzwe hateye n'ibindi biti bikuze

Umunyeshure yicaye nw' ishure, yambaye umupira usa n'urwatsi irutoto, ku kuboko ufise ibara ryera. Akaba afise ikaye n'ikaramu, akaba ariko arandika yandikira ku ntebe.

Isomero ririmwo urubaho, urwo rubaho rukaba rumanitseko ivyo abanyeshuri bifashisha mu gucapa, hakaba harimwo inyabutatu kandi hakaba hariho isaha ifise inshinge zibiri, rumwe rukaba rusa n'umuhondo urundi rusa n'ubururu.

Umwana akiri muto w'umunyeshure yicaye mw'ishure, imbere y'iwe hari ikaye n'ikaramu kandi hari n'igitabo kizinguruye. umwigisha ari mbere na we ariko aramwigisha, hasi hakaba tasima ihari, hakaba hasa nabi.

Umugore ahetse umwana yambaye igitambara gitukura mu mutwe n'ishati yera akaba afise insimbizo ifise ibara ritukura n'iryo urwatsi rutoto akaba ari ku kibaho cirabura, ariko arasoma indome irandikishije ingwa y'umuhondo n'ingwa yera.

Isomero ririmw' ibitabo bipanze kutubati, kuva hasi gushika hejuru, hejuru kur' iryo somero hakaba har' imbaho zirabura, hakaba kandi hejuru harik' ihema, ku kibambazi hakaba har' impapuro zanditseko n'urwandiko rw'ikaramu, kumpera z' akabati hamanitsek' itaburiya yera.

abanyeshure bo mashure mato mato bambaye umwambaro w'ishure amashati asa n'ubururu hamwe n'amajipo n'amakabutura b'isanivu bahagaze ku ruzitiro rw'ishure rwubakishije ivyuma rukaba rusize irangi ritukura rufise inkingi zisize umusenyi

Imirima irimwo ibitegwa iruhande hari nzu hasi yubakishije imbaho, hejuru isakaje amabati, impande y'iyo nzu hari igiti kirekire hirya hari iyindi nzu y'amabati yubakishije amatafari aturiye hejuru ifise amabati na yo iri impande y'imirima arimwo n'ibitoke.

Ikirimwo intebe abanyeshure bicaramwo bariko bariga cubakishijwe amatafari ahiye, mu mbavu hari ikibaho gifise ibara risa n'urwatsi rutoto hakaba handikishijweko ingwa ifise ibara ryera.

Umuryango wikigo cishure uruguruye uwo muryango ukaba ugizwe nivyuma risize irangi ritukura icinjira iburyo hari igiti gisa nurwatsi rutoto inyubako nizo ziri hafi yico giti kandi hari utwatsi impande yuruzitiro

Inyubako isize hasi ku nkingi ibara ryirabura, hejuru ibara ryera ,ikaba ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma. Impande y'ayo hakaba hari intebe itereteseko indobo irimwo amazi yo gukaraba.

Isomero ririmwo ibitabo biri kububati bufise ibara ryera muriryo somero nyene harimwo intebe zipanze hirya nohino yimeza hasi hakaba hasize isima yuburura hejuru hakaba hari igisenge gifise ibara ryera

Abagabo babiri bicaye imbere ya mudasobwa. Umwe yambaye ishati uwundi yambaye umupira uri hejuru y'ishati. Umwe akaba afise ikaye n'ikaramu imbere yiwe, telefone ikaba iri hejuru ku gasakoshi kiwe. Uwundi imbere yiwe hari agacupa k'amazi.

Ishure rishaje cane rifise ikibaho imbere cirabura, hashushanijweko intebe, indobo, umupanga, iketa. Iryo shure rikaba risakajwe ibihubahuba, amadirisha akaba arayo imbaho, hakaba hariho intebe z'ibiti.

Isomero rishaje, rikaba ritanguye kubomagurika hasi, amabati hejuru akaba amaze kuza araguruka, hagati hakaba hashinze igiti gifise ibara ryera hejuru n'ibara ryirabura hasi, hakaba kandi hasi hashashe amatafari atukura.

Bana bakiri bato b'abanyeshure, bahetse amasakoshi yabo mu mugongo ayo masakoshi akaba yashonywe mu bitenge, bakabambaye amashati y'ubururu hamwe n'amakabutura asa n'ivu, umwe akabayambaye amase seti asa n'urwatsi rutoto.

Babiri umwe yambaye ishati, uwundi yambaye umupira hejuru y'ishati bafise zamudasobwa imbere yabo, umwe afise ikaye n'ikaramu imbere yiwe, telefone iri hejuru y'agasakoshi, uwundi imbere yiwe hari agacupa k'amana.

Isomero ririmwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga imbere hakaba Hari ikibaho cirabura mu nfuruka hakaba Hari akabati kabikwamwo ibitabo n'amakaye iryo somero rikaba rigizwe n'ugisenge c'imbaho hejuru rikaba risakajwe amabati.

Irembo ry'ikigo c'ishure hari uruzitiro rw'amatafari ahiye, hakaba hasize irangi ryera, umuryango w'ikigo c'ishure ukaba ar'uw'ivyuma, ukaba usize irangi ritukura. Inyubako z'ishure zubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hakenyeje irangi ryera.

Igihome gisize ibara ryera, kikaba gicafyeko agakinga kicayemwo umuntu yambaye inkofero yirabura n'ishati yera, afise igitabu mu ntoki gisa n'urwatsi rutoto.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusangi ikaba itwara abanyeshure kw'ishure ihagaze imbere y'ikigo abanyeshure bariko barava mu kigo c'ishure baza kwinjira ikigo c'ishure gifise umuryango w'ivyuma usize ibara ritukura igerani msana urwatsi utoa.

Abanyeshure bambaye imyambaro y' ishure amashati y' ubururu n' amajipo bisa n' ugwatsi rutoto bambaye ibirato bisa n' ubururu n' ibisa n' umuhondo hamwe n' ibindi birato vyera bari mukibuga bariko barakina.

Ikigo c' ishure hagati murico hakaba har' inzitiro z' ubakishij' ivyuma bifis' ibara risa n' ubururu, hagati murico kandi hatey' ibiti hari n' uruvumo rw' abana bakinirako bakiri bato n' ibindi bikinisho vyabo.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rikenyesheje ibara ryera mbese no mumfuruka hasize ibara ryera mumfuruka hari akabati babikamwo ibitabo imbere haka hari ikibaho cirabura.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye rikaba rifise ikibaho c'urubaho; aho abanyeshure bariko barandika ibiharuro kuva kuri 21 kugenda gushika kuri 30.

Abanyeshure bari mukigo cishure bari impande yinyubako ifise amadirisha yivyuma asa nurwatsi rutoto abanyeshure bafise udusakoshi mumugongo bambaye amashati asa nubururu n'amakabutura asa nivu.

Isomero rifise ikibambazi c'umuhondo hasi hakaba hasize ibara ryirabura kuri ico kibambazi hakaba hariko impapuro zicafyeko ukwo abanyeshure bashobora gusoma isaha y'urushinge.

Intebe ziri mw'isomero aho abanyeshure bigira, zikaba zikozwe n'imbaho hamwe n'ivyuma zisize ibara risa n'urwatsi rutoto. Amadirisha y'iryo somero akaba ar'ay'ivyuma, akaba afise ibiyo kandi hakaba hasizeko ibara risa n'urwatsi rutoto.

Ikigo c'ishure kirimwo umusenyi bakaba bariko barubaka aho amazi ashobora guca harguru yaho hakaba hari ubwatsi n'ibiti abanyeshure bakaba, ariko baragendagenda hagati bambaye imyambaro y'ishure.

Umuryango wikigo cishure hicaye umuntu yambaye impuzu zubururu yegamiye ikibambazi inyuma yico kibambazi hari igiti kinini imbere yuwo. muntu hakaba hari umwana yambaye impuzu zishure ishati yera ipantaro yivu hasi

Bahagaze hagati y'imodoka aho zihagaze, hirya no hino hakaba hari uruzitiro rukozwe n'ivyuma. Urwo ruzitiro rukaba rusize ibara ryera, irisa n'ugwatsi rutoto hamwe n'ibara ritukura.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari aturiye kikaba gisakaje amategura, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure umwe akaba ari kuruvomo ariko arivoma akina abandi nabo babiri bakaba bariko bararengana.

Ikibambazi gisize ibara ryera kurico kibambazi hakaba hacafyeko abana bariko barakina umupira wamaguru bakaba bambaye impuzu zisa numuhondo amashesheti yirabura nibirato vyera umupira bariko barakina ukaba ufise ibara ritukura

Oco ishure gikikujwe n'amashure yubakishije amatafari ahiye hagati hakaba hari ikigega c'amazi gifise umuringoti uzana amazi uyakuye ku mabati mu mbavu arakazu ka si ugumwe gafise ibara ry'icatsi kibisi ku rubaho hejuru no ku miryango, ndetse hakba basize n'irangi ryirabura hasi kuri ako kazu ka si urwumwe.

Bana batoyi bari mw'isomero bariko bariga bafise udusakoshi twabo mu mugongo ku bibambazi hakaba hasize irangi ry'umuhondo, kandi hakaba hacafye ibicapo bifasha abana kwiga no kumenya ico bisobanuye.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari ko ikibaho cirabura kuri ico kibaho hakaba hari ko igicapo c'umuntu bagenda baravuga ibihimba bigize umuntu kuva ku mutwe gushika ku kirenge.

Ikibambazi gisize irangi rera gicapfyeko abana bariko barakina umupira w'amaguru. Uwomupira ufise ibara ritukura, abana nabo bacapfye kukibambazi bambaye impuzu zisa n'umuhondo, amashesheti yirabura n'ibirato vyera. Hasi y'ikibambazi hakaba hateye ubwatsi.

Intebe abanyeshure bicarako bariko bariga ziri hanze impande y'ibiti. Imbere yaho hari imodoka zihahagaze, hari n'abantu bahagaze impande y'izo ntebe, hirya no hino hakaba hari biti byinshi.

Ikigo c’ ishure amasomero akaba yubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba hasakajwe amabati ,imiryango ikaba isa n'ubururu ,hasi hakaba hari umusenyi ,abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure y'ubururu bakaba bariko barakina kandi imbere y'inyubako hakaba hari biti birebire.

Imodoka ihagaze mu kigo c'ishure. Imbere yayo hakaba hari inyubako ifise ibara ryera hejuru n'ibara ritukura. Hasi hakaba hari umusenyi. Ku rwinjiriro rw'iyo nyubako hakaba hari irangi ryera, ariko ryatanguye kwononekara, n'irindi risa n'ubururu.

Ibarabara ry' ikaburimbi , rica impande y' ikigo c' ishure , ico kigo c' ishure kikaba gifise imbere ibiti , inyuma hakaba hari uruzitiro rwanditseko urwandiko n' ibara ry' ubururu n' ibara ritukura, ico kigo kikaba gifise umuryango w' icuma ufise ibara ry' ubururu.

Mwisomero imbere hari ikibaho cirabura kikaba candikishijweko ingwa yera n' ingwa itukura kuri ugwo ruhome hakaba hari amatafari ahiye hakaba kandi hakenyeje ingwa yera mumbavu n' iyindi iduga yera.

Imbere mw' isomero hari intebe bicarako bariko bariga hari ikibambazi imbere naho hakaba hari ikibaho cirabura hakaba hari umuryango w' icuma hejuru hakaba hari imbaho zifashe igisenge.

Isomero rifise ikibambazi gifise irangi risa numuhondo kuri ico kibambazi hariko ikibaho cirabura canditsweko ningwa yera musi yico kibaho harashaje haboneka ko hari imicafu nyinshi

Ikigo c ishure kigizwe n'inyubako zimwe zigeretse rimwe, imbere har' ibiti kandi har' ibendera ry 'igihugu cu Burundi, hasi naho har'umucanga, hirya no hino naho har' ibiti bikikuj' inyubako z ishure.

Abanyeshure bicaye mw'ishure kuntebe zitukura bakaba bariko bariga, bakaba bambaye impuzu zera kandi harimwo umubikira yambaye igitambara cera mumutwe, inyubako barimwo ikaba isize irangi ry'umuhondo, hejuru hakaba hariko haka amatara yera.

Inyubako z'ikigo c'ishure zikaba zisizwe irangi ryera hejuru ku nkingi, hasi naho hakaba hasizwe irangi ry'ubururu, hasi hakaba hasize isima. Imbere naho hakaba hari ibiti kandi hakaba hari utwatsi dukeyi, hamwe n'umusenyi.

Ikigo cabanyeshure kigizwe ninyubako igeretse kabiri ifise irangi ryumuhondo kandi ikabifise inkingi ndende zisize irangi ritukuru abanyeshure bakaba bambaye umwambaro wishure bari hasi abandi hejuru imbere yayo hakaba hari imodoka

Imodoka ifise ibara ryirabura hejuru nibara ryera hasi irikumwe nizindi modoka zirabura nizindi zera zose zikaba zihagaze mukigo cishure ico kigo kikaba gikikujwe ninyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi zifise ibara ryera rikenyeje

Ikigo c'ishure abanyeshure bigiramwo kikaba kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari ahiye hakaba hasize irangi hirya no hino mu mbavu hakaba Hari amabuye i mbere hakaba Hari ibiti abanyeshure nabo bakaba bahagaze imbere yizo nyubako.

I modoka itwara abantu mu buryo bwa rusangi ihagaze imbere y'inyubako iyo modoka ifise ibara ryera mu mbavu n'irindi bara ryera hasi mu amadirisha yose aruguruye, kandi umuryango w'umudereva na we nyene uruguruye imbere y'iyo modoka hakaba hari inyubako yubakishe amatafari ahiye igeretse kabiri.

Inyubako z'ikigo c'ishure izo nyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye kimwe kikaba kigeretse erimwe gifise imiryango y'ivyuma imbere hahagaze umuntu yambaye umupira utukura akwembetse igitenge, kandi hagati haribendera ry'uburundi.

Umuntu yambaye isarubeti isa n'ubururu asimbiye hejuru afise iketa mu ntoke, imbere muri iyo nyubako hakaba hari inkingi zisize irangi ryera hasi irangi ryirabura, hasi naho hakaba hasize irangi ritukura.

Ikigo c'amashure kigizwe n'inyubako gifise ivyuma bisa n'ibara ryera imbere hakaba hari ibiti birebire kandi hasi hakaba hari ivyatsi vyinshi, imbere yivyo biti hakaba hari impene iriko irarisha.

Abanyeshure bicaye mw' ishure, bampay' amashati yera n' amajipo n' amapantaro bis' ubururu, umwigish' ahagaze imber' arik' arabigish' afis' ingw' arik' arandika ku kibaho, abanyeshure nabo bariko barakurukira.

Ikigo c'ishure kikaba gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikenyeje irangi ryera n'irindi riduga, imbere yaho hari abanyeshure bariko baragendagenda kandi hakaba hasi hari umusenyi hakaba hahagaze umugabo afise isakoshi mu mugongo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse ikaba ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma bisize irangi ryirabura ikaba ikenyeje irangi igera hejuru y'amadirisha n'imiryango ikaba ifise inkingi z'amatafari ahiye imbere yaho hakabateye amashurwe.

Ibendera ry' igihugu cu Burundi rihagaze hagati mu kibuga, hasi hakaba hashash' umusenyi nutubuye, abanyeshure nabo bakaba bari mutwatsi bariko baraganira, abandi bahagaz' impahande yibirasi vy'ishure.

Isomero rifise isima hasi ishaje yatanguye kubomagurika hakaba hari ntebe imbere y'idirisha, iyo nyubako ikaba ifise inkingi zisize irangie irisa n'ubururu, imbere yaho hakaba hari umucanga.

Icumba abanyeshure bigiramwo ibijanye na mudasobwa kirimwo mudasobwa zirabura ziteretse ku meza hakaba hari n'izindi zifukishije igitambara cirabura i ruhande hakaba har akabati kera karimwo ibitabo.

Ikigo c'ishure gifise inyubako hirya no hino hagati hakaba hari umusenyi urimwo n'amabuye hakaba hariho ibinogo ivyo binogo bikaba birimwo amazi y'imvura hirya no hino hakaba har utwatsi n'ibiti bikikuje ico kigo c'ishure.

Imodoka ihagaze mu kibuga hagati mu kigo c'amashure ku rw'injiriro hari umuntu ariko arinjira hakaba hasakaye kuri urwo rw'injiriro, inyubako zifise irangi ryera n'irangi ritukura hasi kandi mu mbavu hasanzwe hari irindi rangi ry'ubururu.

Mu kigo c'ishure imbere hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi, hakaba hari imodoka zihagaze munsi y'ibiti kandi hakaba harimwo ikibuga c'umupira w'amaguru kandi hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga rigeretse rimwe rifise ibara ry'umuhondo rikaba rifise uruzitiro rw'amatafari ahiye rikaba rifise umuryango w'icuma ufise ivyuma bisize ibara ryera n'iritukura.

Ibarabara rigizwe n' amabuye ryinjira mw' isoko, mu rwinjiriro rw' isoko hakaba hari abantu bari munsi y' imitaka, bariko baradandaza ,iryo soko rikaba ifise inyubako hejuru rifise ibara ryirabura.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye imbere mu kigo hasi hakaba harunze amabuye, kandi hakaba hari n'utwatsi hakari abanyeshure bariko baragendagenda imbere mu kigo, kandi hakaba hari imodoka y'ishure itwari abanyeshure mu buryo bwa rusange.

Abanyeshure bicaye mwishure bariko bariga bambaye amashati amashati yera namajipo yubururu namapantalon yubururu umwigisha abahagaze imbere yambaye ikanzu irimwo ibara ryirabura nibara ryera ariko arabigisha

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise imbaho hejuru imbere Hari ikibaho cirabura Ku mpande hakaba hasize ibara ryera hakaba kandi haraho bakarabira hubatswe n'amakaro yera.

Inyubako yishure ryisumbuye ryimyuga ikaba ifise ibara ryumuhondo mumbavu hayo hakaba hari ibiti nivyatsi kandi mugwinjiriro gwayo hakaba hari umuryango uriko urasaza umaze kugwa imfira ukaba ugizwe nivyuma

Ishure rifise inyubako zishaje, hasi hagati y'inyubako hari umusenyi, impande yizo nyubako hateye uduti tukiri duto, izo nyubako nazo zifise inkingi z'amatafari ahiye, hambavu hakaba hasize irangi ryera.

Hako yubakisha amatafari ahiye bifise inkingi zisize irangi ryera hejuru niritukura hasi ikaba ifise amadirisha yivyuma yibiyo asize irangi ryurwatsi rutoto nimiryango yurwatsi rutoto rifise ingazi umuntu adugiramwo kugira ahagere

Abanyeshure babiri bahagaze kw’irembo ry’ikigo c’ishure ryisumbuye citiriwe mutima mweranda c’i bujumbura, ico kigo kikaba gifise uruzitiro rw’amatafari ahiye hejuru hakaba hari ivyuma bishingagiye nkimisumari kandi hakaba hari amatara yera.

Abanyeshuri bari mu kigo c'ishuri umwe akaba hagaze yambaye umwambaro w'ishuri ishati yera hejuru n'ijipo itukura abandi babiri nabo bakaba bicaye hasi ku musenyi.

Inyubako y' ikigo c' ishure ishaje , imbere hakaba hari inkingi zisize irangi ryera, iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari umusenyi, mu mbavu naho hakaba hari ibiti .

Ikigo c' ishure hakaba hateyemwo ibiti kandi hakaba hariko igiti kiriko ibendera ry' igihugu c' Uburundi, hakaba hariho inyubako zisakaje amabati ,zubakishije amatafari ahiye .

Ikigo c'ishure gifise igiti kinini k'ubwinjiriro bwiryoshure imbere hakaba hari umusenyi hasi hamwe namabuye, icokigo kikaba gikikujwe n'uruzitiro gwamatafari ahiye harimwo irangi ryera.

Imodoka ifise imparati y'Uburundi hejuru irirabura hasi ikaba yera ikaba iri kumwe nizindi modoka zera nizindi nizirabura hasi aho zihagaze hakaba hari umusenyi hamwe nutubuye, hirya naho hakaba hari ibiti.

Imodoka Ifise ibara ryirabura hejuru nibara ryera hasi ikaba Ifise imparati yu Burundi irahagaze hamwe nizindi modoka hirya nohino hakaba hari ibiti bikikije.

Icumba c'isomero, kikaba kirimwo utubati dupanzemwo ibitabo, kandi hejuru hakaba hari ikirago co kuryamako. Ico cumba kikaba cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gikenyejwe irangi ryera.

Isomero abanyeshuri bigiramwo mudasobwa ku meza hejuru hariko mudasobwa nyishi zirabura hakaba hari intebe iriko isakoshi y'umunyeshuri imbere hakaba hari akabati karimwo ibitabo madirisha akaba yuguruye hejuru naho hakaba hari amatara yera.

Ikigo c'amashure yisumbuye, abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure, bamwe bakaba bahagaze hasi, abagira kabiri bakaba bahagaze mw'igorofa yambere, abagira gatatu bakaba bahagaze mw'igorofa ya gatatu, iyo gorofa ikaba isize irangi ryera.

Ikigo c'amashure kigizwe n'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kandi zigeretse kabiri, izonyubako zikaba zifise amadirisha asize irangi risa n'ubururu, imbere yayo madirisha hakaba hari iranfi ryera rigenda rikenyeje irindi rimanuka.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rikenyeje irangi ryera hejuru, kandi rikaba rifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura. Kur'uwo muryango hakaba hariko urupapuro rwerekana iryo shure iry'ari ryo.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye, hasi mpande y'isima hakaba hasize iragi ryirabura kandi hakaba hakenyeje iragi ryera, mwihuriro ryirage rikikama niriduga hakaba hari umusaraba kandi munsi hakaba har'ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa yera.

Imbere mu kigo c' ishure hakaba hasi har' inkungugu, kandi hakaba har' ibiti vyinshi, abanyeshure bariko baragendagenda mu kigo kandi hakaba har' uruzitiro rugizwe n' ivyuma rusizw' ibara ry'ubururu.

Niroc'ishure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye gifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize irang iryo ubururu n'inkingi z'ivyuma zisize iranga iryo ubururu n'amabati atukura abanyeshure bari hagati bariko baragendagenda n'abantu basanzwe bariko bararengama.

Ikigo c ishure ryitiriw' Umweranda Paul ry' i bujumbura, kikaba gifis' inyubak'igeretse kabiri, iyo nyubak' ikaba yubakishij' amatafar' ahiye hakaba hasiz' irangi ryera n' irangi risa n'ugwatsi rutoto.

Ikigo c'ishure kiri impande y'ikaburimbi kikaba gifise uruzitiro ruzitije amatafari ahiye harimwo ibara ryera, imbere abanyeshure niyo bari hakaba hari utwatsi kandi hakaba hariho n'imodoka ziriko ziragenda hanze y'ikigo mw'ikaburimbo.

Ikigo c’ishure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, izo nyubako zikaba zisakaje amabati, Kandi impande y’amabati hakaba har’urubaho rusizeko irangi ry’ubururu, mumbavu kurizo nyubako , hariko irangi ryera rikenyeje izo nyubako.

Ikigo c'ishure kigizwe n'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, inyubako ifise inkingi ziriko ubururu, imbere hakaba hari intebe y'abanyeshure basoboye hanze, hasi hakaba hari isima yatanguye kubonagurika.

Inyubako zubatswe mu buryo bw'amagorofa zigeretse kabiri, zikaba zisizwe irangi risa n'umuhondo, zikaba zizungurutse ikibuga c'umupira w'amaguru, abakinyi bakaba bahejeje gukina bakaba bariko baratora ico kwihereza cazanywe n'abadandaza.

Inyubako isize irangi ryera hejuru no ku nkingi, ikaba kandi ifise irangi ritukura, ifise amadirisha y'ibiyo akaba kandi ariko ivyuma, hampande y'iyo nyubako hakaba hari ibiti.

Ikigo c'ishure gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye kikaba gifise inkingi zisa n'ubururu imbere y'ico kigo hakaba hari imodoka zihagaze munsi y'ibiti kandi hakaba hari igiti gishinzeko ibendera ry'Uburundi.

Igiti kinini gishaje cubakiye gifise isima ikizungurutse isize ibara ritukura hampande yico giti hakaba hari ibindi biti vyinshi bihari, imbere yaco hakaba hari ibendera ry’igihugu c’uburundi.

Inyubako zikoreramwo abayobozi b'ishure, imbere yaho hakaba hari ubwatsi buhateye n'amashugwe izonyubako zikaba zisize irangi ry'ubururu hasi hamwe nirangi ry'umuhondo hakaba hari icapa imbere canditseko abayobozi bahakorera.

Ikigo c’ishure gifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, kurubaho gw’amabati hakaba hasize irangi ry’ubururu, mumbavu hakaba hari ibiti, imbere yaho hakaba hari umucamga Kandi hakaba harimwo amabuye.

Kirasi abanyeshuri bigiramwo bikaba cubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hakaba hateretse intebe amadirisha n'imyango n'ivyo ivyuma, kandi bikaba bisize irangi gera imbere hakaba hari nkingi zifashe ico kilasi zisize irangi ry'ubururu.

Ingazi zibiri ziduga munyubako, iyo nyubako ikaba ifise urubaraza rw’ubakishije amatafari ahiye n’inkingi zisize irangi ryera. Iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye Kandi isize irangi ryera kumpande zose.

Imodoka zitwara abanyeshure muburyo bwa rusangi zirimbere mukigo, zikaba zifise ibara ryera n’ibara ry’ubururu hasi, hirya hakaba hari ibiti bihakikuje Kandi hasi hakaba har’isima n’utwatsi dukeya.

Imodoka ifise imparati y'Uburundi ikaba ifise ibara ryirabura hejuru n'ibara ryera hasi ihagaze hamwe n' izindi imodoka hirya hakaba hari ibiti n' inyubako zifise ibara ryera n' ibara ry' umuhondo.

Ikigo c' ishure ryisumbuye gifise imiryango y' ivyuma isize irangi ry' ubururu, kikaba gifise ikirango candikishije indome z'ubururu, mu mbavu ku gihome hakaba hasize irangi ry' umuhondo.

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari ahiye hasi hejuru hakaba hasize irangi igera ku rubaho rufata amabati hasize irangi ry'ubururu hagati y'ibirasi na ho hakaba hateye utwatsi.

Inyubako y'ikigo c'ishure yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hakaba har'intebe abanyeshure bicarako ikaba ifise amadirisha y'ivyuma yera hamwe n'imiryango ifise ivyuma vyera ikaba ifise inkingi zisa n'urwatsi rutoto.

Isomero rifise ikibambazi gisize irangi ry'umuhondo, hakaba hariko ikibaho c'irabura, kuri ico kibaho hakaba handidikishije ingwa isa n'urwatsi rutoto, hamwe n'ingwa yera, ivyanditseko na vyo kikaba ari ikibazo c'ikirundi.

Imbere mu kigo c'ishure, hasi hari umusenyi hamwe n'utubuye, hakaba hari igiti kinini gikuze, hirya hakaba hari utwatsi hakaba hagize uruzitiro rusize irangi ryera, inyubako nazo zikaba zubakishijwe amatafari ahiye.

Kibwoce ishure gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye gikaba gisize iranga igera rigenda rikenyeje mu mbavu, kandi ryongera riduga ku mfuruka imbere yaco hari umucanga mwinshi, kandi hari n'ibiti.

Abanyeshure bicaye hanze ku ntebe. Mumbavu z'abo, hakaba hari amashurwe, hasi naho hakaba hari utwatsi. Bambaye amashati yera amajipo n'amapataro bisa n'ubururu. Bakaba bariko barakurikira umwigisha.

Isomero ririmw' imez' imbere hakaba harik' urupapuro hejuru, kuriyo mez' imbere hakaba harik' ikibaho cirabura canditsweko n' ingwa yera , ico kibaho kikaba kiri kuruhome rusa n' umuhondo, hejuru hakaba hasiz' irangi ryera.

Inyubako y'ishure ifise amatafari ahiye ikaba ishaje, urubaho rufata amabati rukaba rushaje, hakaba hamanitseko ikengeri iyo bavuza abanyeshure kugira ngo binjire canke basohoke mw'ishure.

Ishure ryitiriwe umweranda Paul ry’i bujumbura rifise inyubako igeretse kabiri ikaba yubakishijwe amatafari ahiye imiryango ikaba isize irangi ry’ubururu be namadirisha kandi hakaba hasizeko irangi ry’icatsi kibisi.

Ikigo c'ishure gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye hari mu hagati amatafari y'isima asize irangi igera hakaba hasi harutubuye imbere hakaba hari inyubako ndende igeretse rimwe n'inyubako ngufi hirya hakaba hari ibite.

Inyubako y'ikigo c'ishure yubakishije amatafari ahiye ikaba igeretse kabiri kandi ikaba ikenyeje ibara ryera ikaba ifise imiringoti izana amazi y'imvura ikayazana mu bigegea vy'amazi abanyeshure bashobora gukoresha.

Ikigo c'ishure kigeretse n'inyubako izo nyubako zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hasizeko irangi ryera rigenda rikenyeje mu mbavu n'irigenda rimanuka, imbere y'ico kigo hakaba hateye uduti kandi hakaba hari n'umusenyi hasi.

Ikigo c'ishure kikaba kiri hafo y'ibarabara ry'ikaburimbi, gifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hakaba hasizemwo irangi ryera, imbere mu kigo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, umunyeshure akaba ahagaze impande y'imfuruka, y'inyubako imwe.

Inyubako y'ikigo c'ishure ikaba yubakishije amatafari ahiye hakaba hasize irangi ryera mu mbavu kandi imbere yayo hakaba hari igiti kinini hasi naho hakaba hari musenyi n'utubuye dutoya.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize ibarara ryera ikaba ifise amadirisha asize irangi ryubururu ikaba iriko imiringoti itwara amazi yimvura mubigega

Inyubako zikigo c'ishuri zigeretse kabiri zikaba zifise ibara risa n'ubururu imbere hakaba hari ibiti birebire hampande yazo hakaba hari ivyatsi n'ivu rikeyi hakaba kandi hari uducafu tw'udupapuro hasi.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye ,kikaba gifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye afise ibara ryera imbere Hakaba harimwo umusenyi hasi nutwatsi hakaba hari abanyeshure bahagaze kuvyatsi abandi bakaba bariko barabica impande.

Ikigo c'ishure kiri hafi y'ibarabara ry'ikaburimbi hakaba hariko hararengana imodoka. Imbere muri ico kigo hakaba hariyo abanyeshure bamwe bakaba bahagaze mu vyatsi abandi bakaba bahagaze mu musenyi; ico kigo kikaba gikikujwe n'ibiti.

Ikigo c’ishure gifise umuryango w’icuma usize irangi ritukura, imbere hakaba har’umusenyi n’amabuye Kandi hakaba hariho igiti kinini, umuntu akaba yinjiye afise ikinga ariko arayihagarika.

Ibarabara ry'amabuye ryinjira kurwinjiriro rw'isoko mw'isoko hakaba hari abantu bafise imitaka bicayemwo bariko baradandaza iryo soko rikaba rifise ibararyirabura hejuru hasi imiryango y'ivyuma.

Ikigo c' ishure gifis' inyubako z' itandukanye kikaba gifis' uruzitiro, ah' abana bakinira, urwo ruzitiri rukaba rufis' ivyuma, rukaba rusiz' irangi ris' ubururu, imbere hakaba har' uruvumo rw' abana, inyuma kandi naho hakaba har' igiti.

Mukigo c'ishure kigizwe n'inyubako zubatswe m'uburyo bugeretse bw'amagorofa hakaba hagati har'ikibuga c'umupira w'amaboko. Har'umwana w'umukobwa w'umunyeshure ariko ararengana yambaye umwambaro w'ishure afise isakoshi yiwe mumugongo.

Ikigo c'ishure kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari atukura kikaba gisize irangi ry'umuhondo rigenda riduga irindi rikikama imbere hakaba hanikiyemwo impuzu zera n'izindi zirabura.

Ikigo c'ishure gifise inyubako zibakishije amatafari ahiye ikaba gisize irangi ryera rikenyeje n'irindi rimanuka rikaba gifise amadirisha yera y'ivyuma imbere muri iryo kirasi hakaba harimwo abanyeshure bahicaye.

Abanyeshure bari mwishure baricaye bambaye umwambaro wishure umwigisha mawe ahagaze imbere yabo yambaye ikanzu nimishatsi miremire ariko arabigisha imbere yaho hari ikirabaho cirabura ariko arandikako nirwa yera

Isomero rifise ikibambazi gisize ibara ry'umuhondo kurico kibambazi hakaba hariko ikibaho cirabura icokibaho kikaba canditsweko n'ingwa isa n'ugwatsi rutoto hamwe n'ingwa yera. Ivyanditseko kikaba ar'ikibazo c'ikirundi.

Ikigo c' ishure kigizwe n' inyubako zishaje imwe ikaba ifise inyubako yo hasi ikaba ifise inkingi zigizwe n' amatafari ahiye hasize n' irangi ryera n' urubaho rusize irangi ry' ubururu harimwo umunyeshure ariko aragenda genda hagati mumukungugu.

Ikigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye gikenyeje irangi igera n'irindi rimanuka imbere hari ivyatsi n'amabuye aharunze hakaba hari umuntu, ariko ararengana yambaye impuzu zirabura n'ibutura ritukura afise isakoshi mu mugongo imbere muri co igo hakaba harimwo abanyeshure, kandi hakaba harimwo imodoka itwara abanyeshure.

Imodoka nyinshi zihagaze hagati mukibuga zimwe zirera izindi zirirabura izindi nazo zifise ibara ritukura zikaba ziri mukigo cishure kikaba zifise uruzitiro rwamatafari ahiye hirya no hino hakaba hari inyubako ndende

Imodoka yiraburabura ihagaze mukibuga , impande yayo hahagaze umuntu yambaye impuzu yirabura Kandi kuruhande hari ibendera ryigihugu cu Burundi nibendera ry'ubumwe bwa barundi, inyuma yayo hari izindi modoka zitatu ziri munsi yibiti.

Abanyeshure babiri bahagaze kw'irembo ry'ikigo c'ishure ryisumbuye ryitirwe mutima mweranda ry'ibujumbura; iryoshure rikaba rifise uruzitiro rugizwe n'amatafari ahiye hejuru hakaba hari ivyuma bishingagiye nk'imisumari kandi hakaba hariko amatara yera.

Ikigo c'ishure kigizwe n'inyubako zubakishije amatafari aturiye kikaba kigeretse rimwe hasize irangi ryera, imbere yacu hakaba hari ibiti birebire n'ibindi bikiri bigufi abanyeshure hakaba bahagaze imbere ku musenyi bafise amasakoshi mu mugongo imbere kandi hakaba har’ ibendera y'igihugu c'uburundi

Ikigo c'ishure kiri kw'ibarabara ry'ikaburimbi; icokigo kikaba gikwikujwe n'uruzitiro rw'amatafari ahiye, imbere hakaba harimwo umusenyi. Abanyeshure bakaba bahagaze kuvyatsi abandi k'umusenyi bafise amasakoshi m'umugongo.

Umuduga w'irabura uhagaze mu kibuga hagati kandi hahagaze umuntu yambaye impuzu yirabura kandi ruhande hari ibendera ry'igihugu c'uburundi n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, inyuma yayo hari imodoka zera zitatu ziri munsi y'ibiti.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye kikaba gifise amadirisha asize irangi ry'ubururu imbere hakaba hubatse agashapure aho abantu baduga ingazi bariko barasenga.

Isomero ririmwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga intebe bazihagaritse, kubera bariko barakora isuku muri iryo somero harimwo ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa itukura hejuru kuri iryo somero hakabasize irangi ryera.

Ikigo c'ishure gifise inyubako igeretse rimwe .Iyo nyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera umunyeshure akaba yicaye munsi ku ntebe imbere y'iwe akaba hari imeza.

Ikigo c'amashure cubakishije amatafari ahiye, hakaba hasizeko irangi ryera, kikaba gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ryera, abanyeshure bahagaze hasi bambaye umwambaro w'ishure.

Inyuma ku irembo ry'uruzitiro rw'ishure ryitiriwe umweranda gabuliyeri hakaba hari ibiti n'ibarabara ryiza ry'ikaburimbi imbere hakaba hari umuryango w'icuma usize irangi ryera kandi hakaba hari n'ibiti.

Isomero ry'ishure ryisumbuye ,rifise Ikibambazi gisize irangi risa n'umuhondo, kuri ico kibambazi hakaba hari ko ikibaho cirabura, kuri ico kibaho hakaba handitse ko ingwa isa n'ubwatsi rutoto, hamwe n'ingwa yera.

Ikigo c'ishure kigizwe n'inyubako zigeretse, zubakishijwe amatafari ahiye ,kandi kigizwe n'inyubako zindi zitageretse ,kikaba gifise inkingi z'amatafari ahiye ,hanze muri ico kigo har' ibiti ,kandi hakaba n'ivyatsi ,n'ibindi biti bikiri bito bitarakure.

icoce ishure gifise inyubako zigeretse zubakishije amatafari ahiye n'izindi nyubako zo hasi hahagaze umuntu w'umugabo yifashe amaboko ayahuje n'uwundi muntu w'umugore ahagaze imbere y'amashure

Ikigo c'amashuri kigizwe n'inyubako zigeretse hariho imwe ifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, imbere yizo nyubako hateye amashugwe asa n'urwatsi rutoto.

Ibarabara ry'ikaburimbo rica impande y'ikigo c'ishure hakaba hateye ibiti hirya no hino ico kigo c'ishure kikaba gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye kandi hakaba hakenyeje irangi yera mu mbavu.

Ikigo c'ishure, imbere hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ico kigo kikaba kigizwe n'inyubako zibakishije amatafari ahiye, imbere murico hakaba hari umuntu ahagazemwo yambaye umupira utukura, hirya no hino hakaba hakikujwe n'ibiti.

Ikigo c'ishure ryisumbuye cubatswe n'inyubako ifise irangisa risa n'umuhondo hejuru hasi hakaba hari amabuye asize ibara ryirabura n'iryera imbere hakaba hari ibiti vyinshi hasi hakaba hari utwatsi kandi hakaba hari mpene iriko irarisha.

Mw'isomero hari ububati buriko ibitabo vy'abanyeshure bipanze kuva hasi gushika hejuru hakaba hari n'ibifutswe n'ibitambara hamwe n'utugopo tw'amazi tuhateretse, hejuru naho hakaba hari ikirago abanyeshure baryamako.

Abanyeshure babiri bahagaze kw' irembo ry'Ikigo c'Ishure Ryisumbuye Citiriwe Mutima Mweranda c'i Bujumbura. Iryo shure rikaba rifise uruzitiro ruzitijwe amatafari ahiye; hejuru hakaba hari ivyuma n'amatara yera.

Ikirasi abanyeshuri bigiramwo gishaje, gifise ikibambazi catanguye kuvako irangi; hakaba harimwo intebe imbere; kandi ku kibambazi hakaba hari igicapo cerekana ibihimba vy'ubuhumekero bw'umuntu.

Ikigo c'ishure gifise ikibuga c'umupira w'amaboko imbere; hakaba hari ivyatsi n'umusenyi imbere mu kibuga; kandi hakaba hari ibidengeri vy'amazi y'imvura vyahateze. Izo nyubako zikaba zisize irangi ryera.

Ikigo c'amashure yisumbuye kirimwo inyubako zubakishije amatafari ahiye hakaba hageretseko rimwe imbere hakabashinze amabendera harimwo ibendera ry'uburundi ibendera ry'ubufaransa n'ibendera ry'ubumwe bwa burayi.

Ikigo cishure ryisumbuye gifise imiryango yivyuma isize ibara vyubururu kikaba gifise ikirango candikishije indome zubururu kukibambazi hakaba hasize irangi ryumuhondo kandi haba handikishije amabara yirabura nayasa nubururu

Inyubako igeretse rimwe ikaba yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zikaba zisize hejuru ibara ryera, hasi ibara ritukura, hakaba hari ingazi ziduga zija munyubako yo hejuru, hirya no hino hakaba harih' ivyuma umuntu ashobora kwifadikiza n'amaboko ariko ararengana.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga, bakaba bicaye kuntebe zifise ibara ritukura, inyubako barimwo ikaba isize ibara ry'umuhondo, amadirisha akaba aray'ibiyo hakaba harimwo umubikira yambaye igitambara cera mumutwe.

Abanyeshure bari mu kigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye gikenyeje irangi ryera, abanyeshure bakabambaye amashati yera amapantano n'amajipo y'umuhondo, umwe akaba yambaye ikoti hejuru yirabura ifise bararitukura ahetse n'isakoshi mugongo.

Isomero ririmwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye kandi rikaba risize ibara ryera kumiryango no kumadirisha kandi iryo bara ryera niryo rikenyeje iryo somero.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifise inkingi z' amatafari ahiye kandi kikaba gikenyeje irangi ryera, imbere yaho hakaba hateye ibiti imbavu n' imbavu hakaba hasize irangi ryera.

Ikigo c'ishure hagati y'amasomero hakaba hari umusenyi, impande y'ishure rimwe naho hakaba hateye amashurwe imbavu y'ishure rimwe naho hakaba hateye ubwatsi; umunyeshure akaba ahagaze ku mfuruka imwe y'ishure kandi impande y'ishure hakaba hateye ibiti.

Muriro rw'ikigo c'ishure kikaba gifise uruzitiro rw'amatafari ahiye, kandi hakaba hasize irangi ryera imbere mu kigo c'ishure hakaba hariyo umusenyi, kandi hakaba hateye ibiti birebire.

Uruhome rw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri rwubatswe n'amatafari ahiye kandi rufise umuryango w'icuma. Mu mbavu hayo hari ibiti biteye kandi biri kwi kaburimbi.

Abatimbo bahagaze imbere bariko baravuza ingoma, abandi babiri bamanutse hasi mukibuga bariko baratamba, abandi bantu babiri nabo bahagaze imbere yabo bariko barabafata amasanamu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikenyeje irangi ryera hejuru y' umiryango n' amadirisha. Ikaba ifise umuryango ufise igufuri naho bacisha urupfunguruzo mu kwugara no mu kwugurura .

Ikigo c’ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri, gifise urizitiro rw’amatafari ahiye , kikaba gikikujwe n’ibiti hirya no hino, Kandi kikaba gifise umuryango w’icuma.

Ikigo c’ishure hasi har’umucanga, habaka hashinze igiti kirikw’ibendera ry’Uburundi, imbere y’inyubako hakaba hari amashugwe kandi hakaba harimwo igorofa igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ikenyejwe ibara ryera.

Imodoka yirabura ihagaze mu kibuga. Impande yayo hari umuntu yambaye impuzu zirabura; kandi hampande yayo hashinze igiti c'ibendera ry'Uburundi, n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Inyuma y'iyo modoka hari izindi modoka zibiri zera ziri munsi y'ibiti.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye, rigeretse rimwe, hagati hakaba hashinze ibendera ry’igihugu c’uburundi n’ibendera ry’ubumwe bw’abarundi, hakaba hahagaze umuntu yambaye umupira utukura.

Utuzu twa surwumwe twubakishijwe amafatari ahiye tukaba dufise ivyatsi mbere yatwo hirya no hino kandi hakaba hari urucekebuye imbere yatwo no mu mbavu z'utwo tuzu twa surwumwe hose.

Inyubako ifise ibara ry'umuhondo hejuru n'ibara ry'ubururu hasi hasi cane hakabasize ibara ryirabura imiryango yinjira ikaba ari imiryango y'ivyuma ifise ibiyo no kumadirisha hakaba hari ibiyo abantu babiri bariko bararengana.

icumba giisize irangi ritukura hasi hakaba hasize umusenyi impande yaho hakaba hari amabuye Kandi hari amashurwe Hagati yaho ipapaye Ifise amapapaye menshi amaze kwera Kandi mumbavu hari zibiri zihakikije.

inzu yubakishije amatafari atukura imbere yayo hakaba hari biti kandi hakaba hari ibendera ry’iguhugu cu Burundi ni ibendera ry ubufaransa ni bendera ry'ubumwe bwa Burayi .kandi hasi hakaba hari amatafari afise ibara ryera niribara ritukura.

Igorofa igeretse rimwe ikaba isize irangi risa n'urwatsi rutoto hamwe n'irangi risa n'ubururu, hanze y'iyo nyubako hari ibara ritukura n'ibara ryera n'amashurwe, imbere muri iyo nyubako hakaba hahagaze umuntu kw'idirisha.

Imodoka itukura ihagaze impande y'inyubako ndende y'i gorofa imbere yayo hari izindi modoka, kandi hirya hari izindi nyubako hasi hakaba hari umusenyi mukeya n'utwatsi duke duke hirya no hino.

Mwo hejuru kukibambazi hakaba hasize ibara ry'umuhondo hasi hakaba hasize ibara ry'ubururu ikaba ifise imiryango y'ivyuma kandi hakaba hariko igufuri yera, hariko ukuboko kw'umuntu mumbavu.

Ikigo c'ishure hagati y'inyubako hasi hakaba hari umusenyi, kandi hakaba hashinze igiti kiriko ibendera ry'uburundi imbavu n'imbavu hateye amashurwe ari imbere y'amashure.

Umuntu yambaye impuzu zisa n'ubururu asimbiye hejuru afise muntoke umupanga arimunzu isize irangi hasi ryirabura hagati irangi ry'umuhondo hejuru irangi ryera; ikaba ifise inkingi hagati z'ivyuma. Izonkingi hasi zikaba zisize irangi ryirabura hejuru irangi ryera.

Urugo rwikigo cishure hateye igiti kinini cane iburyo ibubamfu hakaba hateye igiti kirekire cikigazi hakaba hari uruzitiro rwamatafari ahiye avanzemwo amabara yera

Isomero ry'abanyeshure ririmwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga inyuma hakaba hari ikibaho cirabura iryo somero rikaba ryubakishije amatafari ahiye, kandi rikaba rikenyeje ibara ryera.

Imodoka ifise iparati y'Uburundi ifise ibara ryirabura hejuru n'ibara ryera hasi. Imbere yayo har'izindi modoka nyishi izirabura n'izindi zera kandi hampande yazo har'inyubako igeretse kabiri y'amatafari ahiye.

Igiti gishinze m'umusenyi kiriko ibendera ry'Igihugu c'Uburundi hirya nohino hakaba hari amasomero hakaba hariho umunyeshure ariko aragenda yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura kandi hagati muricokigo c'amashuri hakaba harimwo ibiti.

Inzu ishaje ifise amadirisha y'ibiyo yamenaguritse, imbere hakaba hari umwanda hacafuye. Iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye kandi hanze yaho hakaba hasa nabi hacafuye.

Isomero rishaje rikaba rifise igisenge cera harimwo n'itara ryera, imbere hakaba harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga, hasi hakaba hasize isima, imiryango ikaba ariy'ivyuma ,hakaba hari ibiyo bimaze kumeneka.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye igeretse rimwe ikaba ifise amadirisha n'imyango bisize ibara ry'ubururu ikaba ikenyeje ibara ryera hamwe n'ibara ry'ugwatsi rutoto hakaba hahagaze umunyeshuri yambaye ishati yera n'ipantaro yirabure.

Ikigo c'ishure imbere yaho hakaba hari umusenyi hakaba hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu cu Burundi hirya no hino hakaba hateye ibiti hakaba kandi hari n'izindi nyubako zihakikije.

Irerero ryubakishije amatafari ahiye rikaba rigeretse rimwe imbere yaryo hari ibendera ry'uburundi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko baragenda bafise amasakoshi yabo mu mugongo yirabura

Isomero ririmwo intebe n'imeza ziriko za mudasobwa, hakaba harimwo abagabo babiri, umwe yambaye ikoti n'ishati yera uwundi yambaye umupira w'imirongo, bakaba bose bambaye udufukamunwa, kandi yo nyubako yubakishwe amatafari ahiye.

Umuntu yambaye impuzu yera ari munsi y'igiti, ariko ararengana agenda mw'ibarabara hagati. Hirya hari ibindi biti, kandi hari uruzitiro rusize irangi risa n'ubururu.

Abaganga bambaye impuzu zera n'inkofero zera bakaba bicaye mucumba bapimiramwo indwara, umwe wese akaba yicaye afise rugagamisha imbere yiwe, ariko araraba irwara basuzumye abarwayi.

Abagabo bane baricaye bambaye impuzu zisa n’ubururu, umwe wese akaba afise ikigura afise n’ikaramu ariko aracapa , uwundi mugabo akaba ahagaze impande yabo yambaye ikoti y’irabura.

Abantu bicaye mu nyubako imbere ari benshi bakaba bariko barakurikira umwigisha imbere ariko arabigisha, bose bakaba bicaye ku ntebe bakaba bambaye impuzu zisanzwe. Muri iyo nyubako ku bibambazi hakaba hasize irangi ryera.

Abantu bahagaze bambaye amasarubeti y'ubururu, umugabo n' umugore hari abandi bahagararanye impande zabo, umugabo n ' umugore kandi bambaye impuzu zisanzwe bariko barakurikira ivyo abandi bariko barakora muvyuma.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga. Bambaye amashati yera n'amapantaro y'ubururu n'amajipo y'ubururu. Ikirasi barimwo gifise irangi ry'umuhondo umwana umwe akaba ahagurutse mw'ishure.

Abazungu babiri baricaye ku ntebe, n'imeza iri imbere yabo, hakaba hari umugabo w'umwirabure ahagaze imbere ariko arabigisha n'ikibaho ca kijambere. Inyubako barimwo ikaba ifise amatara yera hejuru n'ibigabanya ubushuhe.

Abubatsi bambaye inkofero zitukura n'izumuhondo, bose bakaba bambaye amasarubeti asa n’ubururu, bakaba bafise umwiko mu ntoki bariko barapima uko bagiye kubaka, bakaba bashinze uduti hasi bazungurukije ko umugozi. Hirya yabo hakaba hari ibiti vyinshi, aho bari nabo hakaba hari ivyatsi.

Abagabo batatu bahagaze mu cumba bariko bariga ibijanye no gukora umuyaga nkuba bakaba bambaye inkofero z'umuhondo n'amasarubeti asa n'ubururu musi udupira twera bakaba bariko barafunga ivyuma.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bambaye imyambaro y'ishure isa n'ubururu, bakaba kandi bambaye udupfukamunwa. Bose bakaba bafise ibirato mu ntoke, bariko barakora, inyuma yabo hakaba hateretse indobo zisa n'urwatsi rubisi.

Abanyeshure bicaye mw’isomero bafise amashakoshi mu mugongo bamwe, umwarimu ahagaze imbere ariko arabigisha kukibaho cera ,hejuru kw’isomero hakaba hari amatara yera nibigabanya ubushuhe.

Abagabo bane bahagaze mu nyubako yubakishije amatafari y'isima, bakaba bambaye amarori abakingira impanuka kandi bakaba bambaye udufukamunwa, bakaba bafise ivyuma imbere bariko barakora hasi hakaba hateretse ibintu vyirabura.

Abaganga batatu hahagaze mu cumba c' umurwayi, bakaba bafise urushinge bariko barapima umuti kugirango batere umurwayi. Bambaye impuzu zera kandi bambaye n' ubufukamunwa ku munwa.

Abantu bahagaze mw’isomero, bariko bariga, bamwe bakaba bambaye ama sarubeti asa n’ubururu n’inkofero z’umuhondo, bakaba bafise ivyuma bariko biga ibijanye n’umwuga. Umwe wese akab’afise icuma imbere yiwe .

Ikirasi c' abanyeshure cubakishije amatafari ahiye, kikaba gifise amadirisha yer y' ibiyo, abanyeshure bari imbere bariko bariga, ibijanye no kubaza, abandi bakaba bafise ivyuma mu ntoke.

Abagabo batatu bicaye mu cumba bambaye amasarubete y'ubururu, umwe akaba ari ku carahandi ariko arabigisha uko bashona. Ico carahandi kikaba cera, gifise n'inyuzi zera.

Abanyeshure b'abakobwa bambaye impuzu zibonekesha mubutugu n'imishatsi yikizugu baricaye mw'ishure bafise amakaramu n'impapuro bariko barandika, imbere hahagaze umwigisha akaba ariko arabigisha yambaye ishati y'igitege.

Abantu bakuze bari ku ntebe mu nyubako imbere bakaba bafise amasakoshi akaba ateretse ku meza abandi Bantu bane bahagaze imbere yabo bariko barabigisha iyo nyubako ikaba ifise amatara yera hejuru nibigabanya ubushuhe.

Bane baricaye bambaye impuzu z'ubururu ,imbere yabo hari imeza bakaba bafise amakaramu, n'ibigura, n'irangi bakaba bariko baracapa ,uwundi mugabo ahagaze hejuru yabo, yambaye ikoti yirabura.

Abanyeshure bari mw' ishure bariko bariga, bamwe bakaba bicaye bafise amakaye n' amakaramu imbere yabo, uwundi munyeshure akaba ahagaze yambaye ikanzu itukura, akaba afise indangurura majwi mu ntoki, abandi inyuma, bakaba bicaye.

Abanyeshure bomuri kaminuza baricaye mw'ishuri bariko bariga. Bakaba bafise udusakoshi mumbavu zabo abandi bakaba bafise amakaye n'amakaramu bariko barandika. Mumbavu hakaba har'igitambara cera gikenyeje irangi ritukura n'irangi ry'umuhondo.

Abantu bari mu nyubako imbere bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu imbere udupira tw'umuhondo, bakaba bafise ivyuma umwe wese bariko barakora, bakaba bariko bakora ibijanye n'umuyagankuba umwe wese ariko akora ivyiwe.

Abantu batatu bambaye amasarubeti yubururu umwe numugabo afise umusumentu abandi nabakobwa bakaba bariko barakata ivyuma aho bariko barakorera inyubako barimwo isize ibara ryumuhondo nibara ryera ivyuma bariko barakoresha navyo bikaba bifise ibara ryurwatsi rutoto

Abaganga bicaye bambaye inkofero zera n’impuzu zera, umwe wese akab’afise rugagamisha imbere yiwe , bakaba bari mucumba aho bapimira ingwara, umwe wese akabar’iko arapima ingwara bafashe abagwayi.

Ikigo cishure rya kaminuza, abanyeshure bicaye mwishure bambaye impuzu zera hejuru hasi bakaba bambaye impuzu zisa nubururu, umunyeshure umwe akaba ahagaze , uwundi akaba aryamye kuntebe.

Ibikoresho bakoresha mu kubaka no mu kubaza hakaba harimwo umusumeno, harimwo kandi iranda, hakaba harimwo umwiko kandi hakongera hakaba harimwo inyundo bakoresha mu gutera imisumari, hakaba harimwo kandi n'imetero.

Abantu bahagaze bafise ibipawa bariko baravanga umusenyi n'amabuye kugira ngo bubake inyubako yari hirya yabo ,iyo nyubako ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa ikaba igeretse incuro nyinshi.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu n'ibirato vyirabura n'amashesheti yirabura, bambaye udupfukamunwa, bafise ivyuma mu ntoke bariko barakora. Uwundi mugabo ahagaze hejuru yabo yamabaye impuzu zisanzwe.

Abagabo bahagaze mwisomero bafise imiringoti itwara amazi bakaba bambaye amasarubeti yubururu kuriyo nyubako barimwo ikaba isize irangi ryubururu hasi nurubaho hejuru ruriko ivyuma.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye umwambaro w'ishure amashati yera n'amajipo asa n'ubururu bakaba bafise icara handi bariko bariga uko bashona.

Umugabo yambaye inkofero y'umuhondo n'isalubeti isa n'ubururu n'ikirato c'irabura n'amashesheti asa n'umuhondo afise ibara ritukura n'ibara ryirabura aricaye, ariko arubaka n'amatafari ahiye.

Umunyeshure ariko yiga guteka, arahagaze mu gikoni yambaye imyambaro yo guteka n'inkofero yera akaba afise isahani mu ntoke iyo sahani ikaba iriko ibifungurwa.

Ikigo c'ishure gifise inyubako zifise amatafari ahiye, izo nyubako zikaba zifise inkingi z'ivyuma ,zisize ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, imbere y'izo nyubako hakaba hari biti vyinshi bishaje.

Umugabo ahagaze mu cumba kirimwo ivyuma vy'umuyagankuba, akaba yambaye isarubeti isa n'ubururu, muri ico cumba akaba ariko akora ibijanye n'umuyagankuba, kuwusohora hanze mu banyagihugu.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga bafise amakaye imbere yabo n'amakaramu bamwe bakaba bafise amacupa y'amazi imbere yabo . Umwigisha na we akaba ahagaze imbere ariko arabigisha mu mbavu hakaba hari amatara yera.

Umugabo yambaye inkofero yera ,n'isarubeti isa n'ubururu akaba ari mu vyuma ariko arabiteranya ,afise inyundo imbere y'iwe hampande yiwe hakaba hari ibindi vyuma ariko arateranya.

Abagore batatu n'umuhungu umwe bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu, umwe akaba ariko arabigisha ibijanye no gukata ivyuma, bakaba bari mu kirasi gifise uruhome rwera rufise igisenge c'imbaho, hejuru hakaba hariko amatara yera.

Abagabo bambaye amasarubete y'ubururu n'inkofero z'umuhondo, bambaye kandi ibirato vyirabura birinda amazi, bafise indobo mu ntoke, babiri nabo bafise ibipawa, bakaba bari ko barayora umusenyi uvanze n'amabuye, hakaba hari uwundi mugabo ahagaze hejuru yabo ariko arabakoresha afise impapuro mu ntoke.

Abagabo bambaye amasarubeti yubururu n'udupira tw'umuhondo bafise ivyuma bariko barakora bari munyubako yubakishije amabati n'igisenge c'ivyuma gisize ibara ryera bakaba bari munyubako kandi ifise imiryango n'amadirisha vyera vy'ivyuma.

Abantu babagabo bambaye amasarubeti yubururu abandi bambaye impuzu zisazwe za sport bafise nibirato birinda amazi bafise ibipawa muntoke bariko baravanga umucanga wokubaka inzu yigorofa

Abagabo batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, munsi bakaba bambaye amashati yera, bafise ivyuma bakaba bariko barapima uko bashobora gukata ivyo vyuma. Umwe akaba yambaye igifuka intoki.

Abanyeshure baricaye mw' isomero, bakaba bicaye ku ntebe zirabura , imbere yabo hakaba hari imeza z' urubaho, umwigisha nawe abahagaze impande , yambaye impuzu zirabura, imbere hakaba hari mudasobwa.

Abanyeshure baricaye kuntebe mwishure bariko bariga imbere hari umwigisha ahahagaze hejuru hari itara ryera kandi hari ibigabanya ubushuhe imbere kandi hariho ibara ryera bariko bararabirako nkikibaho

Abakobwa bambaye impuzu zera n'inkofero zera vyambara abariko barateka bari mu gikoni bariko barateka imbere yabo hakaba hari amasafuriya habakaba bari mu gikoni ca kija mbere bategura ibifunguwa.

Abagabo babiri bambaye ama sarubeti y'ubururu n'udupira twu muhondo, bafise ivyuma vy'imodoka bariko barabikora. Abandi baricaye ku ntebe, imodoka itukura iri impande yabo.

Umugabo yambaye inkofero itukura n"isarubeti isa n'ubururu, afise iranda mu ntoki, ariko arakora urubaho kugira ngo ashobore kurutunganya arukoreshe ico ashaka gukora.

Umugabo yambaye inkofero yumuhondo akaba yambaye isarubeti yubururu yambaye ikirato cirabura namashesheti yumuhondo afise ibara ritukura nibara ryera akaba afise umwiko afise namatafari ariko arubaka

Abanyeshure bari mu gikoini bariko biga guteka. Bambaye impuzu bambara bariko biga guteka. Bakaba bambaye inkofero zera, bakaba bambaye ubupfukamunwa, bafise amasafuriya imbere y'abo, n'ibitunguru bariko barakara n'ibindi vyo guteka.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye, ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ibiyo. Abagabo bane bahagaze imbere y'umuryango, babiri bambaye ikoti zirabura, umwe yambaye ishati, n'uwundi yambaye impuzu y'abaganga.

Umwigisha yambaye inkofero y'umuhondo, akaba afise irangurura majwi akaba yambaye agapira k'umuhondo musi y'isarubeti isa n'ubururu, akaba Ariko arigisha ibijanye no gukora amatara.

Abanyeshure bicaye mw'isomero, bafise amakaramu bariko barandika mu makaye yabo, umwigisha ahagaze imbere yabo ariko arabakurikirana. Hakaba hari ibikoresho vy'ishure biri ku ntebe, hakaba kandi hari n'amacupa y'amazi ateretse hasi.

Bagabo bahagaze bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba barumuye imodoka y'urwatsi rutoto bakaba bariko barayikora inyuma yabo hakaba hari amapine aharunze, kandi inyubako barimwo ikaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Yambaye inkofero ritukura yambaye kandi isaruberi isa nubururu afise iranda mu ntoki ariko arayikoresha mugutunganya urubaho kugirango rumere neza ashobore kurukoresha ico yipfuza

Abantu bicaye munyubako imbere bafise za mudasobwa imbere yabo kandi hari indanguramajwi impande yabo uwundi arahagaze afise indanguramajwi yambaye umupira utukura ariko arabigisha.

Isomero ririmwo abanyeshure rikaba risize ibara ry'umuhondo abanyeshuri bakaba bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha, ariko arabigisha bakaba bafise amakaye n'amakaramu imbere yabo.